Mageh giss peechah peechah bi peechah hii baasi la baasi bi mogi bori mogi aam ay xoop xoop yu wertah.

Mage giss aye kerr, mage giss nyari kerr, mage giss tamin nyari bunta, buntabi dafa am lu weeh ak lu njol.

Mangi gis, Fashiongi nyari kulor, beh neyta, beh nyenanti. Benna kulor bu weah, kulor bu honku ark kulor bu nure.

Ay mandarga, nataal yi mandarga. Mandarga bi, mandarga diw la. Am ñu naan ko ngalaw. Mandarga bi nak dafa wane ne, mandarga safara la.

Ma nge gis tontor, tontorbi tontori mangola, ma nge gis xob xobi tamin, xobi mangola

Maangy gis aiiy kerr, bunti kerr yii amna aiiy garab yu takhaw ci kanam, aiiy garab yii garab yii tontorr la, garab yu rafet, garab yii dengh amm aiiy hohbb.

banta yi godu yurai mangi gis nit you tahaw ak gal nuiko dafar

maageh gis benna jiggéen jigeen bi seet la seeti jiggéen la mungi sol yireh chosaan mungi ngop lekket lekketi chosan mungi soll ay yiree chosaan.

Maa ngee gis pikiree kaay. Pikiree kaay, mung si mbuus. Pikiree kaay bi, ñung ko teral. Pikiree kaay baa ngi tëdë

Makeh kess ay y untuwaay untuwaay liggéey kayna untuwaay yi dañooy dopp yi ni dañooy gaspax yi ni dañooy ginaal noel.

Mangi giss jangeh kai jangeh kai bi jangeh kai laka laka laka tubab waa mang fa gis ay netal giss nasi natal li fass ay guneh yu dem jangi ak ay gorr ak ay jigeen ay jaaykat nyu gi tog fonu dii jaaye.

Mangé gis ay gañcax, gañcax bi gañcax yi duggub la, dugub bi nak dugubi saaño la saño, dugub bung de wax saaño, amna garab buggudu bu nekk ci biiram taxaw.

Mageh giss bena goor goor bagi taxaw wayy nak mogeh wax mo deff bena mbubu mbubu bagi aam naari fosoon gi colur.

Mageh giss ay keur keur gi amna ay buntu giss nafa buntu bu xonxa giss na tamit garab bu taxaw mogi am xoop xoop u vertah.

Maa ngee gis jumtuwaay, jumtuwaay legeyee Jumtuwaay leegey i kaay si naaco bi. Am na tiyee kaay, tiyee kaay baa ñgi werta, ligeyee kaay bi nac, mu ngi am ñati bëñge.

Maangy gis aiiy nitt, aiiy nit yu bari aiiy gorre, kenah kaangui sol, njarr nyangy sol lu nehteh, njenen yangy sol lu njull, kenen kii mungy sol luk, def lu honhu, lu bleu, lu wekh ak lu vertah chi kaw mbubam bi.

Maangi gis beenë góor, Goor baang ci biir mbëyteef bi. Goor gaa ngi sol mbubu bu xoñgu, mungi am lu weex, am lu ñuul.

Maangy gis natal, iiiy natal yu gorr ak bena nahtali gigain, nahtal yi nak fungh neka, chi kaw Keith la, keith bi keithi kibarr la.

Magee giss aye jeen, jeen ye nak nug ko oyee jeen kubobulaka, nug ko oyee jeen kubobulaka nug len reme se bena plass.

Mangi giss ay guneh, guneh yu bari, nyi nyungi togg am nyu tahaw am nyu ekati sen lohoyi melni guneh yi barab bun neka ni barabu jangeh kai la.

Mangeh kess sikerr , sikerr bi , sikerr li wagg laah , sikerr mba keh dobuh fug kooh teek palass bu weeh la.

Mageh giss ay moto magi giss moto yu bari aam na bu weex gisna bu neteh mogi aam ay reda reda yu wertah giss na ay neeg yu kawaeh si kaw.

Magee giss kass, kasse nane Kanye, kass be amna noh mu noh bu honha nug se bete amna aye leka bu teda se suff se boram.